Imikhuhlane engalaphekiyo njenge Covid, isibulele abantu abanengi kakhulu. Abavela kugaja olubona ngokumemetheka komkhuhlane, bathwele nzima ngokuthwala izidumbu zabantu ababulewe yimkhuhlane leyi.

Umuntu uzivale umzimba wonke ngoba imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi bazivikele emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Abantwana labo bavikelekile emkhuhlane engalaphekiyo. Kuhle ukuhambisa umntwana esibhedlela ukuse eyevikwelwa emikhuhlaneni eminengi.

Kulezifundo ezinikezwa abantu mayelana ngemikhuhlane engalaphekiyo. Abantu bafundiswa ukuthi bangaziphatha kanjani njalo bangabanjwa yimikhuhlane bangavikela abanye kanjani.

Noma abantu abanengi, besesaba ukuhlatshwa amajekiseni bakhuthazwa ukuthi bahambe besiyavikelwa emkhuhlaneni engalaphekiyo ngoba iyingozi emzimbeni yabo.

Izisebenzi ezivela kugaja olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engalaphekiyo bayabonisana besemhlanganweni ukuthi ingavikelwa kanjani imkhuhlane engalaphekiyo.

abantwana besikolo semfundo yaphezulu bafundiswa ukuthi bengaziphatha kanjani ikakhulu ekuzivikeleleni emkhuhlaneni engalaphekiyo

Umntwana uhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane engelaphekiyo . Omama bakhuthazwa ukuhambisa abantwana esibhedlela ukuze bayevikelwa emkhuhlaneni eyabantwana engalaphekiyo.

Igcikwane lemkhuhlane engelaphekiyo. Abantu abanengi bakhuthazwa kakhulu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni engelaphekiyo ngoba igcikwane lemkhuhlane leyi kalifi lihlala njalo lihlukuluza abantu emzimbeni yabo.

Imikhuhlane engalaphekiyo isihlukuluze abantu kakhulu umphakathi usubone kufanele ukuthi usebenzelane ndawonye labantu abavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane.

Imkhuhlane engalaphekiyo ihlupha umhlaba wonke . Abantu abanengi bafundiswa ngokuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo ngoba iyingozi emzimbeni yabo.

Umama uphethe umntwana enyaweni. Umongikazi uthontisela umntwana umuthi owokuvikela imkhuhlane engalaphekiyo. Abantwana balemikhuhlane eminengi ebebambayo kumele bahambe esibhedlela besiyavikelwa.

Kulomhlangano omkhulu mayelana lomkhuhlane ongalaphekiyo umama ovela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engalaphekiyo ufundisa abantu ngokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemkhuhlane ebantwini. Bahamba befundisa abantu ukuthi bangazivikela kanjani emkhuhlaneni etshiyeneyo bephinde njalo behlole abantu imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo

Kulomkhankaso owokuvikela umkhuhlane ongalaphekiyo umuntu wonke ukhuthazwa ukutho asebenzele ndawonye labavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemkhuhlani ukuze kube lokuvikelwa komkhuhlani.

Abantu bonke besaba ukubanjwa yimikhuhlane engalaphekiyo. Abavela kugaja olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane bakhuthaza abantu abanengi ukuthi bazivikele emikhuhlaneni eminengi ngokufaka izivalamlomo.

Imikhuhlane engelaphekiyo ithwalise abantu nzima abavela kugaja olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engelaphekiyo labo bayazivikela emkhuhlaneni engelaphekiyo, bazivala umzimba wonke batshiye amehlo kuphela.

Amazwe amanengi abulawa yimikhuhlane engalaphekiyo ,abavela kugatsha lomkhuhlane langokuvikela emkhuhlaneni engalaphekiyo bakhuthaza abantu ukuthi bazivekele kuleyo mikhuhlane.

Imikhuhlane engelaphekiyo ihlukuluza abantu emazweni atshiyeneyo. Abantu abavela kugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engelaphekiyo bahamba behlaba abantu amajekiseni awokuvikela imikhuhlane engelaphekiyo.

Imikhuhlane engalaphekiyo itshayisa abantu amakhanda abavela kugaja olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane basebenzele ndawonye ukuthi babone ukuthi imikhuhlane ingavikelwa Kanjani

Ikhona imithi ethontiselwa abantu abadala uma bevikelwa emikhuhlaneni engalaphekiyo. Abavela kugatsha olubona ngokuvikela kwemikhuhlane bahamba bethontisela abantu imithi ukuze bengabanjwa yimikhuhlane.

Imikhuhlane engalaphekiyo ihlukuluza abantu kakhulu. Abavela kugaja olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane engalaphekiyo bahamba befundisa abantu ukuthi bengazivikela kanjani.

Izisebenzi ezisebenza kugaja elibona ngokuvikelwa kwemikhuhlane engalaphekiyo bafundisana ngokunikana amacebo okuthi imikhuhlane leyi ingavikelwa kanjani. Imikhuhlane engalaphekiyo itholakala emazweni amanengi.

Imikhuhlane engalaphekiyo ibamba abantwana labantu abadala abantwana besikolo semfundo yaphezulu bafundiswa ukuzivikela emikhuhlaneni engalaphekiyo.

Abantu emakhaya, bakhala kakhulu kuhulumende ukuthi abagebhele izikotsho kumbe imigodi ngoba bathatha amanzi khatshana lemizi yabo.

Abavela kugatsha lwezempilakahle bahamba indawo lendawo belapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo lokhu kwenza ukuthi abakhatshana lezibhedlela baphathiseke.

Ababona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini langokuphila kahle kwabantu balomhlangano bebonisana ngokuthi abantu bangaphathiswa kanjani ukuze impilo yabo ibenhle.

Ugaja olubona ngokuhlala kuhle kwabantu langokuvikelwa emkhuhlaneni eminengi bakhuthaza abantu ukuhlanzeka ukuhlanzeka kuvikela abantu emikhuhlaneni eminengi

Izisebenzi esivela kugatsha lwezempilakahle ifundisa abantu ngemkhuhlane etshiyeneyo langokuthi bangaziphatha kanjani ukuzivikela emkhuhlaneni engelaphekiyo ikakhulu.

Ugatsha olubona ngezempilakahle yabantwana langikuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo ebantwini banikeza abantwana besikolo ukudla okuyakha umzimba okunjengendumba lesitshwala.

Abantwana bakha amanzi emfuleni. Amanzi atholakala emfuleni kahlanzekanga. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo ukuze bengabanjwa yimkhuhlane.

Abantwana abancane abakholisa ukugeza izandla. Abantwana kumele bafundiswe ukugeza izandla ikakhulu uma bengakadli kumbe bevela ezambuzini.

Abantwana besikolo bakholisa ukugeza izandla. Kumele bakhuthazwa ukuzigeza ikakhulu bengakadli, kumbe bevela ezambuzini.

Amanzi ayimpilo njalo asetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane.

Ugatsha olubona ngokuvikelwa kwabantu emkhuhlaneni langokuhlanzeka kwamanzi bahamba befakela abantu impompi zamanzi ukuze bathole amanzi ahlanzekileyo.

Izisebenzi ezivela kugatsha olubona ngemkhuhlane etshiyeneyo ikakhulu engalaphekiyo balomhlangano befundisana ukuthi imkhuhlane ingavikelwa kanjani ebantwini.

Abantu abanengi bakha amanzi khatshana lemizi yabo. Uhulumende ngabe uyaba gebhela izikhotsho ukuze kube lula kubo ukuthola amanzi ngoba ayimpilo

Imitshina etholakala ezibhedlela lokunye okusetshenziswa ngabantu ezibhedlela, kuyabaphathisa kakhulu uma besebenza imisebenzi yabo ibalula.

Izibhedlela zinengi abantu abanengi bahamba ezibhedlela uma begula kodwa kwesinye isikhathi kabatholi usizo ngoba imithi lamaphilisi akutholakali ezibhedlela.

Abantu abanengi bahamba ezibhedlela uma begula. Abanye bahamba besiyafundiswa ukuthi bangaziphatha kanjani ukuze imikhuhlane ingabahlaseli.

Esibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu, abantu abagulayo bahamba ezibhedlela ukuze bayethola usizo. Bayanikezwa amaphilisi lemithi

Izibhedlela zayakhelwa ukuthi abantu baphathiseke ikakhulu abagulayo kodwa abantu abanengi emakhaya bayehluleka ukuhamba ezibhedlela bengela mali.

Esbhedlela kulebhakane eliseduze lomduli wesbhedlela, elibhalwe ibizo lesbhedlela ukuze abantu babekwazi njalo libhalwe okwenziwa esbhedlela.

Ukuhlolwa ukuhamba kwegazi emzimbeni kuyaphathisa kakhulu ngoba abantu abanengi uyezwa sokuthiwa bawile phansi ngoba igazi labo kade lingahambi kuhle emzimbeni.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu abantu abanengi abagulayo bahamba esibhedlela besiyakwelatshwa abanye bahamba besiya bona abagulayo.

Izibhedlela ezinkulu zilama kamela amanengi lapho okulaliswa khona abantu abagulayo ukuze babelokhu bebonwa ngodokotela.

Izibhedlela ezinkulu zilakho ukulalisa abantu abagulayo ukuze belatshwe kuhle. Abantu abanengi abagulayo bahamba ezibhedlela besiyadinga usizo.

Isibhedlela eskhulu eselapha imkhuhlane etshiyeneyo .Silebhakane elibhalwe ibizo lesbhedlela lemkhuhlane elatshwayo esbhedlela lesi . Abantu abanengi bahamba kulesisbhedlela .

Umfanekiso womuntu ogeza izandla umfanekiso lo ukhuthaza abasebenza esibhedlela ukuthi bageze izandla ngoba kulemikhuhlane eminengi.

Esibhedlela abantu baphathiswa ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye bahamba besiyadinga ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo. Abanye bahamba besiyelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo.

Isbhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu leguma lilungiswe kuhle kakhulu, abagulayo bahamba esbhedlela besiyadinga usizo kubodokotela labanye abasebenza esibhedlela.

Udokotela usebenzisa umtshina ukukhangela amehlo kantombazana, kuhle ukuba nxa ubulawa ngumkhuhlane wamehlo uhambe esibhedlela ukuze uthole usizo.

Endlini lapho okulala khona abagulayo kulemibheda elungiswe kuhle kakhulu .Abantu abagulayo kumele bahlale lapho okuhlanzeke khona ukuze bengabanjwa ngeminye imikhuhlane.

Ezibhedlela kuyake kube labantu abanengi kakhulu abamelele ukwelatshwa. Imikhuhlane isimnengi kakhulu yikho abantu abanengi sebetholakala ezibhedlela bedinga usizo.

Imikhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwini. Abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane ebantwini labo bayazivikela emikhuhlaneni leyi ngoba iyabulala.

ugatsha lwezempilakahle lufundisa abantu kuhlanganisela ama church ukuthi bangaziphatha kanjani ukuze imikhuhlane ingababambi

Abavela kugaja olubona ngoku hlala kuhle kwabantu langokuvikelwa kwabo emkhuhlaneni eminengi bafundisa abantu ngoku ziphatha kahle langokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abavela kugatsha lwezempilakahle, bafundisa umphakathi ngokuziphatha kahle langokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo. Abantu kumele bazivikele emikhuhlaneni, ngoba iyingozi emizimbeni yabo.

Umfanekiso wabantu abavela kugatsha olubona ngokuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo abanye bahlezi phansi abanye bamile bakhankasa ngokuvikelwa kwemkhuhlane etshiyeneyo.

Umfanekiso kantombazana okhankasayo ngokuziphatha kahle langempilo enhle yabantu. Abantu abanengi bafundiswa ngokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo langokudla ukudla okuyakha umzimba.

Umfana lontombazana bakhankasa ngokuvikelwa kwemkhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi kumele bebekwazi ukuzivikela emkhuhlaneni ikakhulu imikhuhlane engelaphekiyo

Ezibhedlela isikhathi esinengi kuyabe kulabantu abanengi kakhulu. Lokhu kwenziwa ngokuthi abantu balanda okutshiyeneyo ezibhedlela.

Esbhedlela esikhulu, esilungiswe kahle kakhulu kulendawo lapho okulatshwa khona abantu abagula kakhulu. Abantu abanengi abagulayo bahamba ezibhedlela besiyalatshwa imkhuhlane etshiyeneyo.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu, isibhedlela sezizinengi elizweni. Abantu abanengi bahamba ezibhedlela besiyelatshwa. Kuhle ukuhamba ezibhedlela ngoba uzathola usizo.

Esibhedlela kuyenziwa imisebenzi etshiyeneyo ehlanganisela ukwelapha abantu lokufundisa abantu ngemkhuhlane etshiyatshiyeneyo ehlanganisela imkhuhlane engelaphekiyo.

Isibhedlela esikhulu esilegede elibhalwe ibizo lesibhedlela abntu abanengi bahamba ezibhedlela besiya dinga ulwazi ngemkhuhlane etshiyeneyo kumbe besiya latshwa.

Abantu abahlanganisela obaba labo mama bahlezi emabhentshini emnyango we sbhedlela abanye bangena phakathi esibhedlela esibhedlela kulatshwa imikhuhlane etshiyeneyo abanengi abagulayo bahambe esibhedlela ukuze banikezwe amaphilisi kumbe imithi

Abantu abagulayo sebebanengi kakhulu elizweni njalo babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo. Uhulumende waseyakha izibhedlela ezinengi ukuze abantu bathole ukwelatshwa.

Isakhiwo esihle kakhulu esiyisi bhedlela abantu bahamba besiya latshwa imikhuhlane etshiyeneyo banikezwa amaphilisi kanye lemithi ukuze imikhuhlane iphele.

Ezibhedlela ezinkulu kulamakamela alala abantu abagulayo. Abantu abagulayo abanengi balaliswa esibhedlela ukuze babe behlolwa ngodokotela.

Isibhedlela esikhulu. Phandle komduli wesibhedlela kulebhakane elikhulu elibhalwe ibizo lesibhedlela kanye lokunye okwenzakalayo phakathi esibhedlela.

Ezibhedlela abantwana abanengi besaba ukwelatshwa ikakhulu uma odokotela bebathatha igazi kumbe bebahlaba amajekiseni.

Abantu bahamba ezibhedlela besiyahlolwa ukuhamba kwegazi emzimbeni yabo odokotela basebenzisa imitshina ukuhlola imikhuhlane ebantwini.

Abantu abagulayo bakwanisa ukwelatshwa befakwa intambo ezandleni ezingenisa imuthi emzimbeni. Ukugula kuyinto esabisayo njalo engalunganga. Abantu bakhuthazwa ukuhamba esibhedlela uma bengezwa kuhle.

Abavela kugatsha olubona ngokumemetheka komkhuhlane langokuhlala kuhle kwabantu, bafundisa abantu ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi lokuziphatha kahle ukuze bengabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Umama ogulayo ulele embhedeni esibhedlela. Abantu kuhle ukuthi bavakatshele abagulayo ukuze bethole ukukhululeka enhliziyweni zabo. Kuyayeza baphile masinya.

imitshina emkhulu etholakala ezibhedlela ilakho ukubona imikhuhlane egazini labantu abantu uma begula kumele behambe esibhedlela

Imitshina emikhulu etholakala ezibhedlela. Imitshina le isetshenziswa imisebenzi enjengokuhlola imikhuhlane yabantu, kumbe ukuphekaa amaphilisi.

Indawo elungiswa khona imithi lamaphilisi njalo ngokuhlolwa kwegazi labantu ukuthi kalilamkhuhlane yini. Kulemitshina emkhulu esetshenziswayo ukwenza lowo msebenzi.

Imtshina emikhulu esibhedlela isetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo. Eminye imitshina isetshenziswa ukupheka amaphilisi kanye lemithi.

Kulendawo esibhedlela elemitshina emkhulu kakhulu .Imtshina leyi isetshenziswa imsebenzi etshiyeneyo efana lokupheka amaphilisi lokuhlola imkhuhlane egazini . Abantu abanengi bahamba esibhedlela ngoba bafuna ukuphila .

Esbhedlela sabomama labantwana. Abantwana abanengi balayo imkhuhlani ebabambayo. Omama bakhuthazwa ukuhambisa abantwana ezbhedlela ukuze beyevikelwa emkhuhlaneni enjalo.

Ugatsha olubona ngemkhuhlane bantwana luvakatshele abantwana labomama ukuze babone ukuthi abantwana bayahlatshwa yini imikhuhlane ehlasela abantwana

Esibhedlela sabomama labantwana omama bakhuthazwa ukuhambisa abantwababo esibhedlela ukuze bayehlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane engelaphekiyo yabantwana.

Abavela kugatsha elibona ngomkhuhlane yabantwana basesbhedlela sabomama labantwana bekhangela abantwana ukuthi bayavikelwa yini emkhuhlaneni yabantwana engalaphekiyo .

Isibhedlela sabomama labantwana..Omama bakhuthazwa ukuhambisa abantwana ezibhedlela ukuze beyevikelwa emikhuhlaneni ebamba abantwana engalaphekiyo.

Imkhuhlane engalaphekiyo iyingozi ebantwaneni. Abazali bakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana esbhedlela ukuze beyevikelwa emkhuhlaneni engelaphekiyo ikakhulu ebamba abantwana.

Udokotela uhamba ekhangela abagulayo esibhedlela abantu abagulayo balaliswa ezibhedlela ukuze odokotela bebabone nsukuzonke

Abantwana abanengi balemkhuhlane engalaphekiyo ebahlaselayo. Omama bathatha abantwana behamba labo ezibhedlela, ukuze bevikela emkhuhlaneni enjalo, ngoba imkhuhlanele iyahlukuluza kakhulu.

Isibhedlela sabo mama labantwana omama bakhuthazwa ukuhambisa abantwa babo ezibhedlela ukuze beyevikela emkhuhlaneni ebamba abantwana engalaphekiyo.

Esibhedlela sabomama labantwana, omama bahambisa abantwababo esibhedlela ukuze beyevikelwa emikhuhlaneni engalaphekiyo, labo bahamba besiyafundiswa ukuthi bangaziphatha kanjani.

Imtshina emnengi esetshenziswa ezibhedlela iyenza umsebenzi yabodokotela kumbe abanye abasebenza ezibhedlela ibelula.

Umtshina otholakala ezibhedlela. Imtshina, noma emncane, iphathisa kakhulu abantu abasebenza ezibhedlela. Ukuze bayenze umsebenzi wabo lula.

Izibhedlela ezinengi ziyehluleka ukuthenga imitshina ephathisa odokotela kumbe abasebenza ezibhedlela ngoba zingelamali eyenelayo.

Imtshina emkhulu esetshenziswa ezibhedlela iphathisa kakhulu labo abasebenza ezibhedlela iphinde iphathise abagulayo ngoba imkhuhlane iyabanjwa masinya.

Abantu abanengi noma begula behluleka ukuthola imithi kumbe ukuhamba ezibhedlela ngoba bengela mali njalo bengela abantu ababaphathisayo.

Amathulusi asetshenziswa ezibhedlela. Amathulusi aphathisa kakhulu abasebenza ezibhedlela, ikakhulu odokotela. Odokotela basebenzisa amathulusi uma behlinza abantu.

Ibhodlela yomuthi. Imithi iyelapha kakhulu imkhuhlane etshiyeneyo. Kodwa kwesinye isikhathi ingaba yingozi emzimbeni uma ingasetshenziswa ngedlela engayisiyo.

Imitshina eminengi esibhedlela ithengwa ngentengo ephezulu kakhulu. Kusuka kube nzima ukuthi abantu abagulayo bakwanise ukuyisetshenziselwa imitshina leyi.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela, umtshina lo usebenza kuphela uma kulama getsi kunzima ukusebenzisa eminye imitshina uma amagetsi engekho.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela amathulusi ahlanganisela izigelo, odokotela basebenzisa amathulusi ikakhulu uma behlinza abantu.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ilakho ukuphathisa odokotela ezibhedlela labanye abasebenza ezibhedlela kodwa ilentengo kakhulu okokuthi ezinye izibhedlela zehluleka ukuthenga .

Izigelo ngamanye amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Amathuluzi lawa asetshenziswa ngodokotela ikakhulu uma behlinza abantu.

Imtshina ezibhedlela ilemsebenzi eminengi kakhulu. Eminye iphathisa odokotela ukuthi baphangise ukubamba umkhuhlane ohlupha umuntu bamelaphe masinyane.

Imitshina etholakala ezibhedlela iyi mihlobohlobo. lmitshina leyi ilomsebenzi etshiyeneyo. Eminye iyapheka amapilisi. Eminye isetshenziswa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabagulayo.

Amathulusi asetshenziswa esbhedlela. Esbhedlela utholakala amathulusi ayimhlobo atshiyatshiyeneyo. Odokotela basebenzisa amathulusi uma ikakhulu behlinza abantu.

Umtshina otholakala ezibhedlela esibhedlela kutholakala imtshina eyimhlobo etshiyeneyo imtshina leyi iphathisa kakhulu odokotela uma beselapha abantu.

Ezibhedlela ezinkulu oDokotela basebenzisa imitshina lezikhali ezitshiyeneyo. Izikhali zisetshenziswa ngoDokotela ikakhulu nxa behlinza abantu.

Imitshina etholakala ezibhedlela , imitshina iyimhlobo etshiyeneyo kodwa yonke iphathisa odokotela uma beselapha abagulayo .

Kulomtshina esibhedlela emikhulu, esetshenziswa ngodokotela. Imitshina leyi iyakwanisa ukubona okuphakathi komzimba womuthu. Lokho kuyenza umsebenzi kabodokotela ubelula.

Imtshina iphathisa kakhulu odokotela uma beselapha abantu. Izibhedlela eznengi zikhuthazwa ukuthi zibe lemtshina emnengi ukuze abantu baphathiseke.

Imithi igcinelwa ezindaweni ezitshiyeneyo, ezifana lamakhabothi lasefrijini. Lokhu kwenzelwa ukuthi imithi ihlale igcinekile, ingawonakali, njalo ize isebenze kuhle.

Imitshina esetshenziswa esetshenziswa ezibhedlela minengi kakhulu. Uhulumende ukhuthaza izibhedlela zonke ukuthi zibe lemitshina emhlobo etshiyeneyo ukuze abantu baphathiseke.

Imtshina etholakala ezibhedlela isetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo. Eminye imtshina isetshenziswa ukuthatha umfanekiso phakathi komzimba womuntu ukuze odokotela babone okuhlupha umuntu.

Odokotela basebenzisa imitshina emikhulu esibhedlela. Imtshina ezibhedlela isebenza ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo kanye lokupheka amaphilisi kumbe imithi.

Umsebenzi usuka ube lula uma odokotela besebenzisa imitshina etshiyeneyo uma beselapha abantu , esibhedlela kule mitshina emikhulu esetshenziswayo ephathisa kakhulu ekulapheni abantu.

Imtshina ilomsebenzi eminengi esbhedlela. Eminye imsebenzi kayaziwa ngabantu nje. Kodwa imtshina iyenza umsebenzi yalabo abasebenza ezbhedlela ubelula.

Imitshina etholakala esibhedlela, eminye imitshina isetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu. Eminye imitshina isetshenziswa ngabagulayo ikakhulu labo abangakwanisi ukuhamba.

Imtshina osetshenziswa esibhedlela kulemitshina eyenza imisebenzi etshiyeneyo eminye iyenze imsebenzi okuhlola ukuhamba kwegazi emzimbeni eminye iphekha amaphilisi.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela umtshina lo usebenza kuphela umakulamagetsi abantu abaningi abahamba ezibhedlela uma kungelama getsi bathwala nzima.

Imitshina eminengi etholakala ezibhedlela iphathisa odokotela uma beselapha abantu kodwa ikhona eminye imitshina esebenza imisebenzi etshiyeneyo .

Umtshina osetshenziswa esibhedlela. Imitshina eminengi esibhedlela isebenzisa ugetsi. Khonokho kuyahlupha uma indawo ingelamagetsi kutsho ukuthi imtshini emnengi kayisoze isebenze.

umtshina osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Imtshina iphathisa kakhulu odokotela uma beselapha abantu. Abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi bahambe esibhedlela uma bengezwa kuhle.

Imtshina kumbe amathulusi asetshenziswa ezibhedlela ayaphathisa kakhulu odokotela labanye abasebenza ezibhedlela uma beselapha abantu

Imtshina iyafuneka ezibhendlela. Uhulumende laye ikhona imitshina ayithengayo eyihambise ezibhendlela ukuze kuphathise abagulayo kanye lalabo abasebenza ezibhedlela

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Odokotela abanengi basebenzisa amathuluzi atshiyeneyo uma beselapha abantu, ikakhulu uma behlinza abantu.

Izibhedlela ezinengi zikhuthazwa ukuba zibe lemitshini eminingi ikakhulu emkhulu imitshini ngoba iphathisa kakhulu odokotela uma beselapha abantu .

Odokotela balemitshina eminengi abayisebenzisayo uma belapha abantu izibhedlela ezinengi sezikhuthazwa ukuthenga imitshina ukuze umsebenzi wabo dokotela ubelula

Umkhuhlane wamazinyo ukhathaza abantu kakhulu. Kulabo Dokotela abafundela umsebenzi wokwelapha amazinyo kumbe ukukhipha amazinyo. Abantu abanengi ababulawa ngamazinyo bahamba besiyakhipha esibhedlela.

Ezibhedlela ezinengi kutholakala imitshina eminengi kakhulu. Imitshina leyi isetshenziswa imisebenzi etshiyeneyo .Eminye imitshina ipheka amaphilisi . Eminye ihlola imkhuhlane ebantwini . Izibhedlela ezinengi zikhuthazwa njalo ukuthi zithenge imtshina

Amathulusi asetshenziswa esibhedlela, odokotela bayandisa ukusebenzisa amathulusi ikakhulu uma behlinza abantu.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela uma beselapha abantu, abantu abanengi abahamba ezibhedlela bakubona kunzima kakhulu ukuthi basetshenziselwe imitshina ngoba kulentengo enkulu kakhulu.

Imitshina etholakala esibhedlela iyimihlobo etshiyeneyo njalo yenza imisebenzi etshiyeneyo iphathisa abasebenza ezibhedlela njalo yenza imisebenzi yabo ibelula.

Imtshina esetshenziswa ezibhedlela iyenza umsebenzi ubelula kakhulu kubodokotela labanye abasebenza ezibhedlela. Abantu abahamba ezibhedlela bathola usizo.

Imitshina etholakala ezibhedlela iphathisa kakhulu odokotela nxa beselapha abantu abagulayo. Uhulumende ukhuthaza izibhedlela zonke uku😀thi zibe lemitshina emikhulu.

Umuthi wemkhuhlane wokukhwehlela. Abantu abanengi abakhwehlelayo, bahamba besiyadinga imithi, ezibhedlela kumbe ezitolo, ukuze behlise ubuhlungu.

lmithi iyaphathisa kakhulu abagulayo kodwa abanengi behluleka ukuthenga imithi ngoba intengo yemithi ikhwela njalo nje.

ugatsha olubona ngama lungelo abantu langokuphila kahle kwabantu lunikeza imithi ukuze abantu banikwe ikakhulu abaswelayo

Ibhokisi lomuthi, abantu bakhuthazwa ukuthi bangathenga imithi bayitshiye isemabhokisini kumbe bayisebenzise beyibisela emabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya.

Abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emaphepheni kumbe emagabheni awemuthi ukuze bekwanise ukusebenzisa imithi ngendlela eyiyo abangakwanisiyo kumele babuze abanye bababalele

Igabha lomuthi ofakwa emakhaleni uma evalekile, imithi eminengi iyasebenza kakhulu njalo abantu bahamba besiya thenga imithi uma bengezwa kuhle.

Ikhona imithi kumbe amaphilisi okunathwa ngabantu okusebenza njengo kudla emzimbeni womuntu . Abantu bakhuthazwa ukuthatha imithi enjengaleyo.

Imithi eminengi ivalelwa ezintweni ezingangenisi umoya ngoba eminye imithi ingatshaywa ngumoya kayisebenzi kuhle emzimbeni yabantu njalo iyabe ingasalaphi.

Amagabha awamaphilisi amaphilisi afakwa endaweni evalekileyo ukuze angatshaywa ngumoya, angatshaywa ngumoya amaphilisi kasebenzi kuhle.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo Abantu kumele bahambe esbhedlela beyenikezwa amaphilisi ahambelana le mkhuhlane yabo.

amaphilisi ancedisa kakhulu abagulayo okufunakalayo yikuthi umuntu abe lolwazi lamaphilisi awasebenzisayo ukze angawasebenzisi ngendlela engayisiyo kungamlimaza

Amaphilisi asemaphepheni amaphilisi afakwa emaphepheni engangeni umoya ukuze asebenze kuhle emzimbeni engatshaywa ngumoya amaphilisi amanye akasebenzi kuhle.

Ikhona imithi esetshenziselwa abantwana abadala kumele babekwazi ukuthi abantwana balemithi yabo bengabaniki loba yiphi imithi abahlangana layo ngoba ingalimaza abantwana

Amaphilisi asebenza okutshiyeneyo, amanye amaphilisi alungisa amasotsha omzimba amanye alungisa igazi ukuze lihambe kuhle emzimbeni yabantu.

Imbodlela yomuthi wakhathesi. Imithi yakhathesi layo ilungiswa ngamahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukunatha imithi uma bengezwa kuhle.

Umuthi owelapha umkhuhlane owokukhwehlela utholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi. Abantu bahamba besiya dinga umuthi uma bekhwehlela.

Imithi esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyene ikhona eyinye imithi enathwayo eyinye imithi iyafafazwa lapho okulobuhlungu khona

amaphilisi ayelapha imkhuhlane etshiyeneyo kodwa kuhle uma unikezwa ngumuntu ololwazi lokusebenzisa amaphilisi ukuze uwasebenzise ngendlela eyiyo

Ibhokisi lephepha lamaphilisi. Abantu kumele bananzelele kakhulu okubhalwe emabhokisini awamaphilisi ukuze bengaphambanisi ukusebenzisa amaphilisi.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhokisini ukuze basebenzise amaphilisi ngendlela eyiyo.

Umkhuhlane wokukhwehlela unzima kakhulu, ngoba kwesinyi isikhathi uzwa ngathi usudabula isifuba, kodwa unganatha umuthi wokukhwehlela. Kuyaphela.

Imithi eyokwelapha izinja, izinja lazo ziyagula, Abantu bakhuthazwa ukuthi bangabona izinja zigula bazihambise lapho ezilatshwa khona kumbe bazithengele imithi.

Akhona amaphilisi athengiswayo kumbe athathwa ezibhedlela asetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabantu. Abantu abanengi balayo imikhuhlane engapheliyo kodwa badinga amaphilisi ukuze ubuhlungu buyehle.

Amaphilisi atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo, abanye abantu abagulayo bahamba esibhedlela besiyanikezwa amaphilisi, abanye bahamba besiyathenga ezitolo.

Ibhokisi lephepha lamaphilisi. Ibhokisi libhalwe ukuthi amaphilisi asebenza njani. Abantu kumele bebale okubhalwe emabhokisini awamaphilisi ukuze babekwazi ukuthi asebenzani njalo asebenza njani.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abagulayo, kodwa alakho ukulimaza umzimba uma abantu bangasebenzisa ngendlela engayisiyo, kumele abantu babe lolwazi lokusebenzisa amaphilisi.

Imithi itholakala iyimihlobo etshiyeneyo eminye itholakala isematshubhini eminye isebenza njengama sepa ,abantu abanengi abagulayo basebenzisa imithi ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Emabhokisini amanengi awamaphilisi, kubhalwe ukuthi amaphilisi asetshenziswa njani njalo ayelaphani. Abantu kumele babale okubhalwe emabhokisini ukuze bebekwazi ukusebenzisa imithi eyiyo.

Ibhokisi lamaphilisi . Abantu abanengi bayazilimaza ngokunatha amaphilisi ngendlela engayisiyo. Bakhuthazwa ukubala okubhalwe emabhokisini ukuze basebenzise amaphilisi ngendlela eyiyo.

Imbodlela yomuthi elilephepha elibhalwe eceleni. Abantu bakhuthazwa ukubala okubhalwe emambodleleni awomuthi ukuze bakwanise ukusebenzisa imithi ngendlela efunakalayo.

Ibhokisi le tube yomuthi osetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wokuvaleka kwamakhala abantu abanengi bakhuthazwa ukubala okubhalwe ematshubhini ukuze bekwanise ukusebenzisa imithi ngendlela eyiyo.

Yeboo imithi ilungile ngoba iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo iyehlisa ubuhlungu emzimbeni kodwa singayisebenzisa kubi imithi isuka ibe yingozi emzimbeni yethu.

Ibhokisi lembhodlela yomuthi. Imithi ithengiswa endaweni ezitshiyeneyo. Eminye imithi ithengiswa ezibhedlela, eminye ithengiswa ezitolo. Abantu bahamba besiyathenga imithi uma begula.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi zilakho ukuthengisa ezinye izinto ezinjengamasepa, amafutha Kanye lokudla kwabantwana abancane.

Umkhuhlani wamehlo ubamba abantu bonke abadala labantwana abantu bakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela bethola imitho yokwelapha umkhuhlani wamehlo.

Umkhuhlane wamehlo uyake ubambe abantu kakhulu. Abalemikhuhlane yamehlo kumele bahambe ezibhedlela beyethatha imithi kumbe behambe ezitolo bayethenga.

Emaphepheni awamaphilisi kuyabhalwa ukuthi amaphilisi asebenzani njalo asetshenziswa njani. Abantu bayakhuthazwa ukubala ukuze benelise ukusebenzisa amaphilisi ngendlela eyiyo.

Amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi uma bengezwa kuhle emizimbeni yabo kodwa abantu laba kumele babe kwazi ukusebenzisa lawa maphilisi ukuze bengaphambanisi.

Abantwana abanengi babanjwa ngumkhuhlane wokukhwehlela ngoba kabambathi uma belele .Omama kumele bahlale belemithi yokunikeza abantwana uma sebekhwehlela.

Amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo anjalo alapha imkhuhlane etshiyeneyo abantu bakhuthazwa ukuhamba esibhedlela ukuze banikezwe amaphilisi ahambelana lemikhuhlani yabo.

i tshubhu yomuthi esetshenziswa ukwelapha izilonda abantu abanengi abasebenzisa imithi bakhuthazwa ukuthi babale okubhalwe emagabheni kumbe ematshubhini omuthi ukuze bebekwazi ukuthi usetshenziswa njani

Izisu zibanjwa yimkhuhlane etshiyeneyo. Abantu bakuthazwa ukuthi bahambe esibhedlela ukuze bathole imithi ehambelana lemikhuhlane yabo.

Amaphilisi anathwa ngabagulayo abantu bakhuthazwa ukubakwazi isiphimo samaphilisi okumele anathwe ngumuntu ngelanga ukuze anganathi amaphilisi edlulisa.

Imithi ifakwa ezintweni ezinengi kakhulu. Eminye ifakwa emaphepheni, eminye uyayithola isemagabheni, ezigubhini, kanye lasemambodleleni. Abantu basebenzisa imithi kakhulu.

Imithi yabantwana. Abantwana balemithi elingene bona. Abaphongunikwa noma umuthi oyabe utholakele. Abadala kumele babekwazi khonokho ukuze bengalimazi abantwana.

Abantwana abanengi uma kugodola babanjwa ngumkhuhlane wokukhwehlela. Kulemithi enikezwa abantwana. Abazali kumele babekwazi ukuthi abantwana balemithi yabo.

Imithi yabantwana elapha umkhuhlane wokukhwehlela itholakala ezitolo ezinengi kodwa abazali behluleka ukuthenga imithi ngoba bengelamali.

Amaphilisi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi, kodwa abantu kumele bafundiswe ukuthi anathwa njani, ukuze angabi yingozi emizimbeni yabo.

Amaphilisi aphathisa kakhulu abantu abagulayo kodwa abantu bakhuthazwa ukuthi uma bengakathathi amaphilizi bebale okubhalwe emaphepheni ukuze babekwazi ukuwasebenzisa.

Izgubhu ezine ezilomuthi, imithi isebenza kakhulu ebantwini kodwa kumele abantu befundiswe ukusebenzisa imithi ngoba ingabalimaza uma bangayisebenzisa kubi.

Amaphepha amapills kulephepha elibhalwe ukuthi amapills asebenza njani kuhle ukuthi abantu bebekwazi ukusebenza kwamapills engabaphambanisi emzimbeni yabo

Amaphilisi aphathisa kakhulu .Ikakhulu labo ababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo .Kodwa abanengi kabakwanisi ukuthenga amaphilisi ngoba intengo lokhe ikhwela isiyaphambili.

Ukukhwehlela kuyalimaza isfuba. Kulemithi eminengi esetshenziswa ngabantu abakhwehlelayo Abanye bahamba besiyathatha esbhedlela abanye bathenga ezitolo .

Imbodlela yomuthi ilephepha elibhalwe izinto ezinengi kakhulu. Abantu bakhuthazwa ukuthi bengakasebenzisi imithi babale okubhaliweyo emaphepheni ukuze bebekwazi ukusebenzisa imithi ngendlela efaneleyo.

Amabhokisi awemithi, imithi eminengi ifakwa emabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya. Abantu abanengi bakhuthazwa njalo ukuthi uma besebenzisa imithi babale okubhalwe emabhokisini ukuze bebekwazi ukuthi imithi isebenza njani.

Unganikezwa imithi esibhedlela kumbe uhambe usiya thenga imithi ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi, kuhke ukulandela indlela enathwa ngayo imithi ukuze umkhuhlane ulapheke.

Igabha elifiitshane elomuthi. Elimnyama. Elibhale ngamabala amakhulu amhlophe. Imithi isetshenziswa ngabathu abanengi kakhulu . Kodwa kumele babekwazi ukuyisebenzi ukuze ingabalimazi.

Umkhuhlane wamehlo uvame ukubamba abantwana abancane kanye labantu abadala. Umkhuhlane wamehlo uyahlukuluza kakhulu uma ungakubamba. Abantu kumele bayedinga imithi ezibhedlela kumbe ezitolo

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo alapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bakhuthaza ukuthi babale okubhalwe emaphepheni ukuze banathe amaphilisi ahambelana lemikhuhlane yabo.

Imithi isebenza imisebenzi etshiyeneyo okuhle yikuthi ubekwazi ukuthi umuthi usebenzani ukuze ungasebenzisi imithi ngendlela engayisiyo.

Imithi esetshenziswa ukwelapha ubuhlungu emzimbeni itshiyene eyinye iyanathwa eminye bayenza okokufafaza lapha okulobuhlungu khona

Amagabha awemithi amhlophe abhalwe eceleni ngamabala amakhulu amyama abantu kumele babale okubhalwe emagabheni awomuthi ukuze babekwazi uku usentshenziswa njani.

Amabhokisi awamaphilisi amaphilisi amanengi afakwa emabhokisini ukuze engatshaywa ngumoya amaphilisi kumele asebenze ngendlela eyiyo

Imithi lamaphilisi kutholakala ezintweni ezitshiyeneyo, amagabha, amatshubhu, izimbodlela lasemaphepheni. Abantu bakhuthazwa ukunatha imithi Uma bengezwa kuhle.

Imithi eminengi ivalelwa emagabheni kumbe emaphepheni lokhu kwenzelwa ukuthi imithi ingatshaywa ngumoya ukuzee ibe lokhu isebenza kuhle Emzimbeni yabantu

Imidlalo etshiyeneyo efana lokutshova amabhasikili. Imidlalo eyenza imizimba yabantu ihlale ivukelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo .

Abantwana abancane bathanda ukudlala. Ukudlala kuyayenza abantwana bakhaliphe egqondweni njalo kuyabalibazisa kakhulu.

Ukubala izingwalo kwenza abantwana bakhule behlakaniphile njalo babelolwazi olunengi. Abafana abahlezi ezitulweni babala izingwalo eziphezu kwetafula.

Abantu abenza umdlalo wokutshova amabhayisikili. Imidlalo ilungele imizimba yabantu ngoba yenza abantu bahlale bekhululekile njalo bengabanjwa yimikhuhlane eminengi.

Amantombazana abafunda eskolo esifundisa odokotela. Abafundela ukuba ngodokotela, basebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Abathengisa ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo balolwazi lokuthi amaphilisi kumbe imithi isebenza njani.

Udokotela usebenzisa umtshina ukuhlola umkhuhlane emntwaneni abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana babo ezibhedlela ukuze baphathiswe

Esibhedlela uDokotela usebenzisa umtshina ukulalela ukutshaya kwenhliziyo kababa. Imitshina eminengi iyaphathisa kakhulu oDokotela uma beselapha abantu.

Isisebenzi esibhedlela, sibala okubhalwe embodleleni yomuthi. Lokho kuhle ngoba uzabakwazi ukuthi, umuthi usebenzani, njalo usebenza njani,

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukuwelapha imikhuhlane etshiyeneyo zitholakala emadolobheni. Emakhaya abantu badubeka kakhulu uma befuna ukuthenga amaphilisi.

Izitolo ezithengisa imithi esetshenziswa ngabantu ukwelapha imkhuhlane. Ziphathisa kakhulu abantu uma begula ngoba bagijima besiya thenga imithi.

indawo ezithengisa amaphilisi zinengi kakhulu emadolobheni kodwa emakhaya abantu abanengi badubeka kakhulu uma befuna ukuthenga amaphilisi

Izitolo ezithengisa amaphilisi lemithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo lokunye okudingwa ngabantu empilweni okunjengamafutha, amasepa lokudla kwabantwana ,zinengi kakhulu.

Abantu abagulayo ezindlini .Bagula bengela mithi kumbe amaphilisi okwelapha imkhuhlane yabo .Ngoba bengela mali yokuthenga imithi ezitolo ezithengisa amaphilisi lemithi.

abagulayo bahamba besiyathenga imithi ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi abanye behluleka ngoba bengele mali

abantu emakhaya badubeka kakhulu uma befuna ukuthenga ama philisi kumbe imithi bakhala kakhulu ukuthi ngabe izitolo lezi zibakhona emakhaya

Abantu abanengi badinga amaphilisi kumbe imithi uma begula kodwa kumele babelolwazi olokusebenzisa imithi kumbe amaphilisi ukuze kungabalimazi.

Isakhiwo esihle kakhulu kulapho okuthengiswa khona imithi lamaphilizi, okusetshenziswa uwelapha imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Abantu bahamba khona besiya thenga.

Amabhokisi awamaphilisi, amaphilisi asetshenziswa ngabantu abanengi abagulayo. Abanye bahamba besiyathenga ezitolo, abanye bahamba besiyathatha ezibhedlela. Kuhle ukunatha amaphilisi uma ugula.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Sezitholakala yonke indawo kodwa abantu abanengi kabenelisi ukuthenga amaphilisi ngoba selentengo ephezulu.

Isitolo esithengisa imithi lama philisi kutholakala imihlobohlobo yama philisi lemithi. Abantu abagulayo bahamba besiyathenga imithi ezitolo kumbe ukuyathatha ezibhedlela.

Isakhiwo esihle esiyakhwe kuhle kakhulu safakwa izinsimbi zokuvikela amasela kulapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi abantu abanengi bahamba besiyathenga amaphilisi umabegula.

Izitolo ezithengisa amaphilisi lemithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo sezitholakala ezindaweni ezinengi kakhulu abantu kabasadubeki besiyadinga amaphilisi khatshana.

Izitolo ezithengisa amaphilisi lemithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo sezikhona endaweni ezinengi kakhulukodwa abantu bayehluleka ukuyathenga ngoba intengo yamaphilisi isiphezulu kakhulu.

Kunengi okutholakala ezitolo ezithengisa imithi lama philisi okunjengama sepa okugeza lamafutha. Abantu bahamba ezitolo ezithengisa imithi lama philisi besiya dinga okunye abakufunayo.

Amaphilisi athengwa endaweni ezitshiyeneyo ezihlanganisela ezibhedlela kumbe ezitolo. Abantu abathenga amaphilisi kumele babekwazi amaphilisi ahambelana lemikhuhlane yabo.

Abagulayo kumbe abagulelwayo bagijima besiyathenga imithi kumbe amaphilisi ezitolo ezindaweni ezitshiyeneyo.

Ezibhedlela ezinengi kulezitolo ezithengisa amaphilisi lemithi. Lokho bakwenzela ukuthi abagulayo bengahlupheki besiya thenga amaphilisi khatshana.

Imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu abagulayo sokuthengiswa ezindaweni ezitshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukudinga amaphilisi uma bengezwa kuhle.

Isakhiwo esiyakhwe kuhle kakhulu, siyakhwe sisiya phezulu. Kulapho okuthengwa khona imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu okufana lamasepa lokudla kwabantwana. Abantu bahamba besiyathenga abakufunayo.

Indawo ezithengisa amaphilisi sezizinengi kakhulu. Abantu bakhuthazwa ukuhamba ezibhedlela ukuze beyenikezwa amaphilisi, basebenzise ngendlela eyiyo.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi izitolo lezi zithengisa okunye okuphathisa abantu okunjengo kudla kwabantwana amasepa okugeza lamafutha.

Isakhiwo esiyakhwe sisiyaphezulu, esiyakhwe kuhle kakhulu kulapho okuthenga khona abantu imithi lamaphilisi uma begula. Abantu abanengi behluleka ukuthenga amaphilisi ngoba selentengo ephezulu.

Isitolo esithengisa imithi lamaphilisi lokunye okusetshenziswa ngabantu nsukuzonke okufana lamasepa lamafutha. Abantu bahamba besiyethenga abakufunayo esitolo lesi.

Amaphilisi atholakala endaweni ezinengi. Abanye bathenga amaphilisi ezitolo. Abanye bahamba besiyathatha ezibhedlela. Abanengi sebekhalakhala, ukuthi intengo yamaphilisi, lokhe ikhwela.

Isitolo esithengisa amaphilisi lemithi okusetshenziswa ukuyelapha abantu abagulayo kumbe ukwehlisa ubuhlungu emzimbeni yabo, sithengisa njalo ezinye izinto ezifana lama sepa.

Izitolo ezithengisa imithi sezizinengi emazweni wonke. Kodwa abantu abanengi bayehluleka ukuthenga imithi, ngoba intengo yemithi ilokhe ikhwela nsukuzonke.

Ababona ngokuhlala kuhle kwabantu lokuvikela kwemkhuhlane ebantwini bahamba benikeza abantwana okunathwayo okunjengama hewu ukuze imzimba yabo ivikeleke emkhuhlaneni

Abavela kugatsha olubona ngokuphilakahle kwabantu langokumemetheka kwemikhuhlane etshiyeneyo bafundisa umphakathi ukuthi angziphatha kanjani ukuze azivikele emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abavela kugatsha lwezempilakahle lokuvikelwa kwemkhuhlane engelaphekiyo bakhankasa befundisa abantu ngokuziphatha kahle langokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Abavela kugaja lwezempilakahle bafundisa abantu ngokuziphatha kahle langokuzivikela emkhuhlaneni. Abantu abanengi balande ukuzofunda ngoba labo bathanda ukuzivikela emkhuhlaneni engalaphekiyo.

Abasakhulayo abavela kugatsha lwezempilakahle bahamba bekhankasa ngokuziphatha kahle kwabantu, abanye babambe ibhakane elikhankasa ngokuziphatha kahle.

Ugatsha olubona ngokumemetheka kwemikhuhlane langokuhlala kuhle kwabantu luhamba lufundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bebavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Umpakathi ubuthene abanye bahlezi phansi abanye bamile. Balande ukuzofundiswa ngokumemetheka kwemikhuhlane engalaphekilyo njalo ngokuthi ingavikelwa kanjani.

Abavela kugaja olubona impilakahle yabantu bahamba befundisa abantu ukuthi baziphathe kanjani njalo bengazivikela kanjani emkhuhlaneni etshiyeneyo

Abasakhulayo abavela kugaja lwezemphilakahle, bafundisa abantu ngokuzivikela emikhuhlaneni eminengi langoziphatha kahle.

Abantu abavela kugatsha lwezempilakahle lokuvikelwa kwe mkhuhlane emnengi ebantwini .Bahamba befundisa abantu ngokuzivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo bephinde njalo bebavikele kuleyo mkhuhlane .

Ukudla okuyakha umzimba kulungele imzimba yabantwana ngoba basakhula, njalo kuyabavikela emkhuhlaneni emnengi ukuze bakhule kuhle.

Omama abasanda ukubeletha abantwana balakho ukufundiswa ukuncelisa abantwana besasesibhedlela ngoba abanengi bayabe bengala lwazi ngalokhu.

Abantwana abangama ntombazana bajabulile ngoba banikeziwe abakusebenzisayo uma besemfulweni. Kumele abantwana bafundiswe ukuhlala behlanzekile.

Imithi evikela omama ukubamba izisu minengi kakhulu. Eminye imithi iyanathwa eminye iyahlonywa emzimbeni. Omama abanengi basebenzisa imithi enjalo.

Ukuba labangane kakhulu. abakujabulisayo yinto enhle kakhulu. Iyenza uhlale ukhululekile emoyeni wakho. Njalo lemkhuhlani ayikubambi..

Umama ophethe umntwana enyaweni, umama ujabule kakhulu ngoba umntwana uyadla ilambazi, omama abanengi bajabula kakhulu uma abantwababo besidla.

Imuli idla ndawonye njalo ikhanya ijabulile. Ukudla ndawonye kuyakha uthando phakathi kwabantwana labazali. Abantwana bazakhula bethandana kakhulu.

Amantombazana kumele bafundiswe ukuhlala behlanzekile ikakhulu uma besemfuleni banikezwe njalo izinto zokusebenzisa uma besemfuleni ukuze bengabanjwa yimkhuhlane.

Amadolo angaba buhlungu ngokugijima kumbe ngokwenza eminye imidlalo abantu ababulalwa ngamadolo balomithi abayisebenzisayo ukuze ubuhlungu buphele

Ubaba unatha amanzi evela gijima. Ukugijima ngokunye okwenziwa ngabantu. Imidlalo eminengi njalo ukhukulekile njalo uvikelekile emikhuhlaneni eminengi.

Udondolo oluthengwayo abantu ababulawa zinyawo kumbe abagogekileyo basebenzisa udondolo ukuze bahambe kuhle.

Izithelo ezitholakala emagumeni zilungele imizimba yabantu ikakhulu laba abayenza imidlalo etshiyeneyo abantu abanengi bathanda ukudla izithelo ezitshiyeneyo.

Umfana onatha amanzi evela gijima, ukugijima kuyimdlalo oyenza umzimba uvikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukwenza imidlalo etshiyeneyo.

Untombazana onatha amanzi evela yenza imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo ilungele imizimba yabantu ngoba iyavikela imzimba emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo, balakho ukubulawa ngamadolo. Kumele bathole usizo, badinge imithi eyokwelapha amadolo.

Ubaba onatha amanzi evela gijima. Imidlalo etshiyeneyo iyayenza umzimba uvikeleke emikhuhlaneni eminengi. Abantu bakhuthazwa ukwenze imidlalo etshiyeneyo.

Ukwelula umzimba kuyinto enhle kakhulu abantu abanengi bakhuthazwa ukuthi bayenze imidlalo eyelula imizimba yabo ngoba kuyavikela imikhuhlane eminengi emizimbeni yabantu.

Abantu abenza imidlalo yekugijima kumbe eminye imidlalo, balakho ukubulawa ngamadolo kumbe ukulimala idolo. Ikhona imithi eyehlisa ubuhlungu emadolweni uma esebuhlungu.

imtshina etshiyatshiyeneyo etholakala ezibhedlela iyenza imsebenzi etshiyeneyo kodwa yonke iphathisa abasebenzayo ezibhedlela emsebenzini yabo

Imtshina iphathisa kakhulu ezibhedlela ikakhulu odokotela uma beselapha abantu kodwa ezinye izibhedlela ziyehluleka ukuthenga imitshina ngoba ilentengo ephezulu.

Abantu abalemikhuhlane yokunga hambi kuhle kwegazi imzimbeni yabo , bakhuthazwa ukuthi bathenge imitshina ezahlola ukungahambi kuhle kwegazi emzimbeni yabo.

Indizamtshina esetshenziswa ukuhambisa imithi lokunye okufunakalayo ezibhedlela lokhu kuhle ngoba izibhedlela ziyathola imithi lokunye okufunakalayo masinya.

Imithi yesintu, eminye itholakala ezintabeni, eyinye itholakala phakathi kwamatshe. Abantu bahamba egangeni besiyadinga imithi yesintu

bakhona abantu abanengi abololwazi ngokusetshenziswa kwemithi yesintu lababantu bafundisa abanu abanengi ukuthi imithi yesintu isetshenziswa kanjani

Kulezihlahla ezitholakala ematsheni. Izihlahla lezi zisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ezitshiyeneyo. Bakhona abantu abakwazi ukusebenzisa imithi yesintu uma beselapha abantu.

Izihlahla ezitholakala emasimini lasezingadini ziyelapha imkhuhlane eminengi kakhulu. Abantu sebevame ukubenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholalaka.

Isihlahla sebhanana sinikeza abantu izithelo eziyakha umzimba siphinde njalo sisetshenziswe ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo abanye basebenzisa amahlamvu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu yayivele isetshenziswa kusukela mandulo kodwa abantu bake bama ukusebenzisa imithi yesintu ngezizatho ezithile khathesi abantu sebeyisebenzisa imithi yesintu kakhulu.

Imithi yesintu isisetshenziswa ngabantu abanengi lezinsuku. Kanti ke mandulo yayivele isetshenziswa. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala.

Imithi yesintu iyaphathisa kakhulu abagulayo. Umphakathi uyafundiswa ukuthi usebenzise imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabantu njalo iyaphathisa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abakwazi imithi yesintu basebenzisa kakhulu amahlamvu ezihlahla ezitholakala egangeni uma beselapha imikhuhlane etshiyeneyo

Imithi yesintu itholakala egangeni kodwa abanye sebeyi hlanyela emakhaya abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilungile emzimbeni yabo.

Ukhula olutholakala emasimini luyasebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi. Abantu abanengi kulezi insuku sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu.

Amahlanvu awesihlahla sombanana asentshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala

Abantu abanengi abagulayo basebenzisa amahlamvu ezihlahla kumbe amaluba ezihlahla ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa izihlahla ngoba zilula ukuthola.

Isihlahla estholakala emagumeni njalo esilezithelo ezisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane emnengi esibizwa ngokuthi umlemoni. Isihlahla lesi siyelapha imikhuhlane eminengi, abantu basebenzisa amahlamvu lezithelo.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ezitholakala egangeni kumbe emagumeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu selungisa imithi yesintu befake ematubini lokhu bakwenzela ukuthi ithengiseke kuhle njalo abantu bekwanise ukuyisebenzisa kuhle

Kulemithi yesintu eyalungiswayo yafakwa ematshubhini. Ukuze iphathise abantu ikakhulu labo abalejwabu elingalunganga ebusweni.

Izihlahla ezinengi egangeni ziyasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu abantu abanengi bayakwazi imithi elaphayo

Abantu abanengi lezinsuku sebesebenzisa amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo. Ezinye zitholakala egangeni ezinye zitholakala emagumeni. Abantu kumele bahlanyele izihlahla ukuze zingapheli.

Abavela kugatsha olubona ngokwelatshwa kwemikhuhlane etshiyeneyo ngokusetshenziswa kwemithi yesiNtu bakhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izihlahla emagumeni abo ikakhulu izihlahla ezelaphayo.

Imithi yesintu isetshenziswa kakhulu kulezinsuku. Abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo njalo itholakala lula.

Amagabha awamaphilisi. Amaphilisi amanye alungiswa ngamaluba ezihlahla ezitshiyeneyo, kumbe intanga ezihlahla. Abantu abanengi banatha amaphilisi uma bengezwa kuhle.

Amaluba ahlanyelwa ngabantu emagumeni asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Abantu bakhuthazwa ukuhlanyela amaluba ngoba ayaphathisa kakhulu uma begula.

Igabha lamaphilisi. Amaphilisi amanengi lezinsuku alungiswa ngezihlahla ezitholakala egangeni kumbe ngamaluba atholakala emagumeni. Abantu abanengi bakhuthazwa ukunatha amaphilisi anjalo.

Kulamakhampani aselungisa imithi lamaphilisi besebenzisa izihlahla zeganga kumbe amaluba ahlanyelwa ngabantu emagumeni. Amaphilisi lawa asebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Abantu sebelungisa kuhle imithi yesintu befaka emaphepheni kumbe emagabheni ukuze ithengiseke kuhle. Abantu bathenga imithi yesintu ngoba iyabayenzela kuhle emzimbeni yabo.

Abantu abalolwazi lokuyelapha imikhuhlane ngemithi yesintu bayilungisa ngendlela etshiyeneyo abanye bayenza ibeyimpuphu abanye banikeza abantu amahlamvu befake emanzini benathe.

Itshubhu yomuthi. Imithi ifakwa ezintweni ezitshiyeneyo. Eminye imithi ifakwa emagabheni, eminye ifakwa ezgubhini, eminye ifakwa emaphepheni ukuze ingatshaywa ngumoya, isebenze kuhle.

Amakhampani afundisa abantu ukusebenzisa imithi yesintu semanengi lawo amakhampani lawa alungisa imithi yesintu efaka emaphepheni kuze kuthengiseke kuhle ebantwini.

Imithi yesintu, eminye imithi yesintu itholakala ezingadini. Iyalinywa ngabantu emakhaya. Abantu abanengi sebesebenzisa imithi yesintu ngoba itholakala lula.

Izihlahla ezinengi ezitholakala egangeni ,seziphathise kakhulu abagulayo. Abantu abanengi, sebesebenzisa imithi yesintu uma begula.

Abantu basebenzisa amahlamvu lama luba ezihlahla umabeselapha abagulayo kodwa kumele umuntu abalolwazi ngamahlamvu okusebenzisa.

Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu baze babhalelwe phansi ukuthi umuthi usebenza njani njalo usetshenziswa njani.

Imithi yesintu ilula ukuyithola, okunye yikuhlanganisa esilakho ezigandini, lezithelo esilazo emagumeni, ezinje ngamalemoni.

Amahlamvu awezihlahla ezitshiyeneyo, kumbe amaluba kuyasebenza kakhulu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantu bathatha amahlumvu befake emanzini benathe.

Imikhuhlane eminengi iyelatshwa yimithi ethathwa egangeni abantu abanengi abagulayo bahamba egangeni besiyathatha imithi etshiyeneyo ukuze bezelaphe imikhuhlane etshiyeneyo

Amahlamvu ezihlahla aphathisa kakhulu abantu abagulayo imikhuhlane etshiyeneyo abantu bahamba egangeni besiya thatha amahlamvu uma begula.

amakhambani afundisa abantu ngokusebenzisa imithi yesintu semanengi kakhulu abantu bayabhalelwa ukuthi imithi yesintu isetshenziswa kanjani

Abantu kulezinsuku basebenzisa amahlamvu ezihlahla ezinengi ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Imithi yesintu isithandwa ngabantu kakhulu ukuyisebenzisa.

Abantu basebenzisa amahlamvu kanye lezithelo zezihlahla ezitshiyeneyo ezitholakala egangeni ukwelapha imkhuhlane emzimbeni yabantu.

Amakhampani semanengi afundisa abantu ukusebenzisa imithi yesintu. Imithi yesintu ilungele imizimba yabantu njalo itholakala lula.

Umfanekiso wesihlahla esilamaluba. Izihlahla ezinengi sezihlanyelwa emagumeni ngoba ziyelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala

Izihlahla ezitholakala egangeni. Ziyimhlobo etshiyeneyo. Abantu basebenzisa izihlahla lezi ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ehlupha abantu.

Amahlamvu ezihlahla ezinengi ayimithi esetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo amanye amahlamvu asetshenziswa ewomile amanye asetshenziswa emanzi

Amaluba ahlanyelwa ngabantu emagumeni asetshenziswa njalo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu bakhuthazwa ukuhlanyela amaluba.

Kulezinsuku abantu sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu imithi yesintu yayivele isebenza kuhle kusukela mandulo , abantu bayakhuthazwa ngoba ilungele imizimba yethu.

Lezinsuku sekulamakhambani afundisa abantu ukusebenzisa imithi yesiNtu. Amakhambani lawa abhala phansi ukuthi umuthi usebenzani njalo usetshenziswa njani.

Imikhuhlane isiminengi kakhulu ebantwini. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukuthola njalo isebenza kuhle emzimbeni yabantu.

Izilimo ezinengi ziyimithi elapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu basenzisa amahlamvu ezilimo kumbe abantwana ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Isihlahla esilamahlamvu angathi aminyene ,isihlahla lesi sisetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane eminengi kakhulu emizimbeni yabantu. Abantu bakhuthazwa ukusebenzisa imithi yesintu ngoba itholakala lula.

Imithi yesintu iyimihlobohlobo eminye imithi yesintu ikhula inaba phansi kumbe iphuma phakathi kwamatshe abantu bakhuthazwa ukusebenzisa iithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo njalo isebenza kuhle

Izihlahla ezinengi zisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, abanye basebenzisa amahlamvu, abanye basebenzisa amaluba ezihlahla uma beselapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Kusukela mandulo abantu babevele besebenzisa imithi yesintu kwakungela zibhedlela .imithi yesintu iya phathisa kakhulu kulabo abakwazi ukuyisebenzisa.

Impande lamahlamvu ezihlahla ezinengi kusetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abanengi basebenzisa imithi yesintu ngoba ilungele imizimba yabo.

Imikhuhlane eminengi ehlupha abantu yelatshwa ngezihlahla ezitholakala egangelni, abanye sebehlanyela izihlahla emagimeni abo ukuze kubelula ukuthola imithi.

Umuthi wesintu, abangazi ukusebenzisa imithi yesintu kumele bahambe kulabo abalolwazi ukuze basebenzise imithi eyiyo njalo engasoze ibalimaze emzimbeni yabo.